Urukino rw'umupira w'amaboko rwabereye ku kibuga co mu kabondo rwari rwitabiriwe n'abarorerezi benshi harimwo n'umukobwa yari yambaye agapira k'ibanki y'ubudandanji yo mu Burundi.

ku kibuga c'ishuri co mu gikungu hariko harabera urukino rw'umupira w'amaboko ruhutse abahungu bamwe biga mu mwaka w'icumi abandi biga mu mwaka w'icumi na kabiri

Kw'ishuri ryo mw'irohero habereye urukino rw'umupira w'amaboko rwitabiriwe n'abantu menshi abarorerezi b'abanyishuri bakiri bato ni bo bari benshi cane mu kibuga.

Abanyeshuri bariko bagir' imyimenyerezo yo gukin' umupira w'amaguru, bariko bakinira mu vyatsi, bamwe bakina bambay' ibirato ,abandi batavyambaye, bagacungana hirya no hino

Mu kwirinda ingeso mbi canke ingwara ziva kw'isuku rike, bubatse inzu z'ubunywero baratandukanya ubuzu bwa sugumwe bw'abagore hamwe n'ubwabagabo, uravye hejuru ucubona akamenyetso kavyerekana.

Abigisha bo kw'ishuri ryisumbuye rya Mutima mweranda, ku munsi wa gatandatu baraza ku kibuga kwinonora imitsi, bagakina umupira w'amaboko, aho bakinana n'abanyeshuri basanzwe bigisha.

Habaye urukino rw'umupira w'amaboko ku banyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye mu gikungu bamwe bari bambaye impuzu z'ubururu abandi bambaye zisa n'umuhondo, urukino rwarangiye abo impuzu z'umuhondo ari bo batsinze.

kw'ishuri ryisumbuye ry'ikiyaga tanganyika hariho ibombo kugira umuntu wese avuye mu kazu kasugumwe ahita arakaraba muntumbere yo kwirinda ingwara zose zituruka ku mwanda.

Imbere y'amashuri niho hari kibuga c'umupira w'amaguru. Mw'ico kibuga, hari hari utwatsi twinshi cane ariko kubera kwama barahakinira twarumye.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko hari umupira uriko urahabera uhuza amashuri y'umwaka w'icenda n'umwaka w'icumi na rimwe. Abo banyeshuri baje gushigikira urwo rukino ari benshi ariko hari abandi biyicariye ku ruhande bariko barifotoza.

Akazu kuguruye hejuru ku gishima ryango hari igipapuru canditseko ko ari akazu ka sugumwe ka bahungu hirya hari utuyungiro ku madirisha ku miryango hakaba hasize irangi ryera.

Mu kigo c'ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo mu Kamenge, k'umunsi wa gatandatu, abanyeshure baraja hamwe bagakina urukino, rwaba urw'umupira w'amaboko, rwaba urw'umupira w'amaguru. Kandi baba bavanganye abahungu n'abakobwa.

Akayira kaja mutuzu twa sugumwe , hafis’impome zisize irangi ry’umuhondo, hariyo n’ibombo y’amazi, hakaba hateretsey’indobo , inyuma yutwo tuzu, har’impuzu zanikiye.

Iyo hageze umwanya wo kunonora imitsi, umwigisha aratwara abanyeshure mu kibuga, akabatondeka ku murongo, hama akabereka uko bakina udukino dutandukanye, bambaye n'umwambaro wabigenewe.

Kwishuri ryo mu gikungu iyo hageze umwanya wo kwinonora imitsi barakina imikino itandukanye harimwo n'urukino rw'amaboko abo banyeshuri baba bariko bimenyereza kugira bazoshobore gukina inkino zibahuza n' ayandi mashure.

Impande y'ishure hubatse amabombo; niho abanyeshuri bakarabira . Munsi y'ayo mabombo hari indobo batamwo ubucafu . Inyuma y'iryo shuri hari ikibanza kinini cane kirimwo ivyatsi, giteyemwo n'ibiti.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko ,hariko habera urukino rw'abanyeshuri ,aho bakina abahungu n'abakobwa baza barayora amazi bayirukangana kugira barabe uwushika amazi atarahera.

Abagabo batatu bwigisha mu mashuri y'ubuhinga bahagaze imbere y'ishuri abanyeshuri bobarindani mw'ishuri umwe muri abo bagabo yambaye itaburiya yera.

Icumba c'Ubuhinga kirimwo ibikoresho bitandukanye vyo gupima ingwara hamwe n'amamashini. Abakozi bariko barapima bafise amaraso ari mu ducupa kugira barabe imigera y'ingwara batora.

Icumba cubuhinga kirimwo ibikoresho bitandukanye nkishinge urutsinga aho bavomeye amaraso hamwe nutubaho baterekamwo ivyobintu vyose

Icumba c'ubuhinga kirimwo ububati bashinguramwo, bumwe bwuguruye n'ubundi bwugaye. Hirya yaho hari ibombo, aho bakarabira. Hino naho hateretse amazi, hakaba hari n'intsinga.

Abanyeshure bariko barigisha gupima ibintu bitandukanye baba bambaye ibintu bikingira kumaboko kugira ntihajemwo ubucafu hamwe d'udufukamunwa. Abo banyeshure ntibakubita urugohe.

Icumba c' ubuhinga, kirimwo ivyuma bitandukanye vyo gupima, kirimwo udutebe two kwicarako dutandatu, hamwe n' amabombo yo gukarabiramwo ane.

Icumba babikamwo ibitabo, kirimwo utubati dupanzemwo ivyo bitabo bitonze ku murongo. Ku ruhome naho hejuru hacafyeko ibihimba bigize umubiri, uhereye ku mutwe ukageza ku birenge.

Icumba co gushinguramwo ibitabu kirimwo akabati kariko ibitabu bitandukanye, kandi bipanze Ku murongo , harimwo n' impapuro, hejuru yaho, hari ishusho ya Bikira Mariya, n' abandi bapatiri batandukanye.

Abanyeshuri baratabuye igitabo carimwo ibijanye n'ingene amaraso atembera mu mubiri w'umuntu ava mu ngingo zitandukanye, akazunguruka gushika no mu mutima.

Ikibanza co gushinguramo ibitabo bakigize iyorero rya vyose kuko batagishiramwo ibitabo gusa, bashiramo n'ibindi bintu vy'ubwoko butandukanye, kandi hatabigenewe.

Intebe nyenshi zirimwo ishure amaguru yazo akozwe mu vyuma akaba asize irangi ry'ibara ry'ubururu ku kibaho hari icirwa c'igifaransa abanyeshuri baraye bize.

Ku rupapuro rw'umuhondo bashushanije umupira wo gukina intebe y'inyegamo, igiti ikaramu, igitabu hamwe n'agacamurongo. Baciye bamanika urwo rupapuro ku ruhome rw'ishure.

Ishuri ryisumbuye ry'inyabugete ,ryarubatse ubuzu bwa sugumwe bwinshi, busize irangi ry'ubururu ku miryango, ishure rimwe rimwe ryose rifise akazu kasugumwe karyo.

Ku rupapuro rw'umuhondo bashushanijeko imashini nyabwonko ngendanwa n'ibiyigize vyose baciye barumanika ku ruhome kugira abanyeshuri baze bararaba.

Aho bavugiriza inkengeri kugira abanyeshuri batonde mw' ishuri canke baje mu karuhuko, ni inyuma y'ishuri ry'umwaka w'indwi. Imbere yaho hateye ishurwe ryiza hamwe n'utwatsi.

Ishure rigeretse kabiri bifse nkingi zisizi baragera hamwe n'ivyuma bifatanyizo nkingi n'imiryango n'amadirisha bisizi bararitukura.

Ishuri ritoye ry'inyenyeri z'ejo, rirafitse imodoka yo kunguruza abanyeshure hageze umwanya wo gutonda kw'ishure canke gutaha, abakiri bato nabo baraza bakabategera kugira ntibazimire.

Intewe zirimwo ishuri zigaragara, kubera abanyeshuri bagiye mu mwanya w'akaruhuko hariho intebe imwe umunyeshuri yasize yibagiye kubika agaca murongo n'i karamu abisiga hejuru ku ntebe.

Ishuri ryisumbuye rikikujwe n'uruzitiro rw'ibiti vy'umunyari. Iyo abanyeshure bacerewe, bakunda gusimba urwo ruzitiro, kugira baje kwinjira mw' ishuri.

ishuri ry'umwaka wa gatatu de risize irangi iry'ibara ritukura haba ku muryango ndetse no ku madirisha abanyeshuri bagiye mu karuhuko basidze batuga ishuri

ishuri ryo mu mwaka wa mbere riruguruye abanyeshuri bagiye gukina ariko hari ubundi mu nyeshuri yasigaye muishure intebe zo mu'iryoshuri zimwe zisize irangi ritukura izindi zifise amaguru asize irangi ry'ugwatsi rubisi

Abanyeshuri bahagaze bariko barakiriza kugira baje gukora umwimenyerezo ku kibaho umwigisha ariko arabigisha ahetse umwana w'umukobwa kubera aheruka kwibaruka abo banyeshuri barakerebutse.

Ishuri ry'intango ry'ibukina nyana rifse imiryango isizaibara ry'ubururu rikaba rifse ikibuga kinini cane abanyeshuri bahejeje kwiga bariko barataha bambaye umwambara ubaranga.

Ishure ata banyeshuri bariyo rikaba ririmwo intebe zikozwe mu mbaho hamwe n'ivyuma, inyuma ku kibaho naho hacafye impuzu zitandukanye hamwe n'ibirato.

Abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bahagaze mu kibuga bakikuje ibendera bariko bararirimba uburundi bwacu, umuyobozi na we ari hagati yabo.

Ku kivuko co mu Rumonge, hari abantu benshi bamwe binjira indani muri ico kivuko abandi basohoka; bamwe bazanywe no gutembera abandi baje kuraba ibintu vyabo.

Abanyeshuri bo mu mwaka w'umunani baranditse ku rupapuro urutonde rw'ivyirwa guhera ku wa mbere gushika ku musi wa gatanu n'amasaha yo kuvyiga baca babimanika ku ruhome.

Ishuri ry'intango ry'umwaka wa kabiri A rirafise ikidumu bavomeramwo amazi, iyo bakeneye gukora isuku haba mw'ishuri canke mu tuzu twa sugumwe.

Ishuri ririmwo intebe zigaragara kuko abanyeshuri bagiye mu mwanya w'akaruhuko siho bari. Imbere, hari akavumvu k' ikizungu batamwo ibicafu kugira ishuri rigume risa neza.

Ugishika kw'ishuri ry'intango ry'igahora kw'idirisha ryaho hamanitse amategeko agenga igishuri abanyeshuri bahiga uko bangana babo bakobwa canke abahungu eka mbere n'amanota bagiye bararonka mu bibazo.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ry'intango ryo mw' igenda, barose ingabire y'ibitabo bazoza barakoresha. Baciye babwira umunyeshuri umwe umwe amanike igitabo ciwe hejuru kugira barabe ko atawe basimvye.

Ishuri rishasha risize irangi ryera; Ku mpome no hejuru bifise intebe zigaragara, nta banyeshuri bariyo kuko ntibaratangura kuhigira.

Mu cigwa c'icongereza, uyu munsi abanyeshure bo mu mwaka w'umunani bariko biga guharura, kuva ku busa gushika ku gihumbi. Biga kubivuga ndetse no kuvyandika.

kw' ishuri ry'isumbuye ryo mu Kinama, impande yubuzu bwa surwumwe hateye amavoka menshi. Ayo mavoka iyo yeze, abanyeshuri barakunda kwurira mu biti kugira bayibe bayatahane.

Ncishahayo n'umwana aciye ubwenge kandi w'inkerebutsi iyo bariko bariga arakunda kwicara imbere afise igitabo c'iwe ndetse nikaye agakurikirana mwigisha adasamaye

Iyo umwigisha ahejeje kwigisha icigwa c'ibiharuro, arakunda gusiga imyimenyerezo kukibaho. Abanyeshure bamwe bagirako bayikora abandi nabo bakaja gukanura amaso aruko umwigisha ayibajije.

Kw'ishuri ryo mu Kibenga, baheruka kububakira amashuri mashasha, barayasize n'amarangi meza ku madirisha, ku miryango, eka mbere no hejuru, no hanze hose hasa neza ntiworaba.

Ishuri ryuguruye risize amabara zbiri ku mpome uruhande rwo hejuru hasizeko irangi ry'umuhondo uruhande rwo hepfo nagwo rusizeko iranga ryirabura amadirisha y'iryo shure yaramenaguritse.

Abanyeshuri babiri bariko bataha bafatanye ku rutugu kubera basanzwe bakundana, bakaba biga kw'ishuri ritoya ry' Umweranda Berenadeta i Ngozi. Bambaye amasakoshi y'ibitenge kandi arakomeye.

Abanyeshuri bo kw'ishure ry'intango ryo mu Kinama, hageze umwanya wo gukina baraja hamwe bagakina udukino dutandukanye, harimwo no gukina amabuye. Umunyeshuri umwe umwe wese akina uko avyumva.

Ku munsi wa gatatu niho abanyeshuri bakora ikibazo c' Igifaransa. Umyeshure umwe umwe wese aba afise urupapuro rwiwe yandikako n'urupapuro ruriko ikibazo. Umwigisha nawe aba ariko arazunguruka araba ko atawiba.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'intango hageze umwanya w'akaruhuko baraja hanze bagakina udukino dutandukanye ariko abo mu mashuri yisumbuye ntibakina ahubwo baraja hamwe bakaganira.

Kw' ishuri ry isumbuye ryo mu Kiryama ,abanyeshure bari mu buraro hageze umwanya wo gufungura ntivyemewe ko basangirira hamwe ,umwe wese bamushirira kw' isahani yiwe, maz' akisangiza.

Ishuri ry'akarorero rigizwe n'indero, gukorera ku mwanya, kuvugisha ukuri kugira isuku, kwemerana, kwizera, kwicunga muvyo uvuga, gukora cane, urukundo, kubabarira, n'ibindi n'ibindi.

Kw'ishuri ryo kumusaga abanyeshuri bagiye mu buruhuko basize ibintu vyinshi bitabaguriye impanda y'amashuri n'ubundi bucapfu butandukanyi amadirisha yose bayataye yuguruye.

Ishure ryabana bo mu mwaka wakabiri wokwimenyereza risize Irangi ryera ku muryango Kandi urugaye kurugi hariko ibiyo Kandi hari ikiyo kimwe bamenye.

Ku ruhome inyuma mw'ishure hamanitseko impapuro zibiri zanditseko irivuga kuza mu mwanya wa kubu, kahise k'indengagihe hamwe na kahise k'impitakivi.

Hagati y'amashure y'intango n'amashure yisumbuye har'ikibanza kinini gisakaye ariko kitubatsemwo amashure. Icokibanza niho bahora bagirira inama canke imyimenyerezo nonora mubiri.

icumbakirimwe ibikoresho bitandukanye bakenera mu mashure harimwo intebe utumeza ibitabu impapuro imitaka ibiri reka n'ivyuma bakoresha mu gusohora impapuro

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Ruziba, hari abanyeshure bashitse bacerewe, bahagaze hanze baguma barunguruka kugira barabe ko mwigisha yobababarira bakinjira atabakubise.

Baheruka gusubiramwo gusiga amashuri ucumenga yabaye mashasha, ku mpome uruhande rwo hejuru hasize irangi ry'umuhondo, ku ruhande rwo hasi naho hasize irangi ry'urwatsi rubisi.

Umuyobozi siho ari, yafatiriwe n'ayandi mabanga. Ariko aho akorera, ku meza hari ibikoresho bitandukanye akoresha harimwo: ibitabu, impapuro, imashini nyabwonko; hirya naho hari imsashini isohora impapuro.

Imbere y'amashuri hari ikigo kinini giteyemwo ibiti kirimwo n'utwatsi twiza dutotahaye muri utwo twatsi hari impene irikiraharisha itagire uwuyiragiye.

Ishuri ririmwo intebe z'abanyeshure, aka meza n'intebe vya mwigisha. Ariko riragaragara kubera abanyeshure bagiye gukina. Amadirisha y'aho bayasize yuguruye.

Ku meza ya mwigisha, hari ibikoresho bitandukanye harimo n'isaha. Iyo saha irera ikaba iriko n'uturongo, kamwe k'ubururu akandi k'umuhondo. Uwu mwanya ni gihe c'isaha zine n'iminota mirongo ine n'ine.

Iyo abanyeshure biga basubirayo, basiga ibikoresho vyabo mwishure bagataha kugira baze kugaruka. Hariho abandi baba kure canke batagira ivyo bafungura baguma mwishure ukabona ko vyukuri batubitse umukanda munda.

Ishuri ry'umwaka wa gatatu ce ririka urutonde rwo'abanyeshuri biga muri iryoshuri n'amanota barunse mu kibazo giheruka iryo shuri rifise umuryango usizirang iryoibara ritukura.

Icumba cuguruye gifise umuryango usize ibara ry'ubururu, ni co bashinguramwo ibitabo kuko kirimo ibitabo bitandukanye n'utumeza. Harimo n'ikirangaminsi n'impuzu zimanitse igihe hejuru nta kintu na kimwe gitonze kiriyo.

Utuntu two gukina ducafiyeko ibiharuro bifise amabara atandukanye hamwe yirabura aya ndi y'urwatsi lubisi aya ndiatukura vyo biharuro ni ubusa kimwe bitatu bine bitanu bitandatu ice enda.

Umwigisha, yashiriye imyimenyerezo ku kibaho abanyeshuri bakora, iyo myimenyerezo akaba ari iy'ibaharuro vyo gusambura. Abanyeshuri ivyo biharuro bisanzwe bibagora, ariko bakoze imyimenyerezo myinshi, baca babitahura.

Amashure yo ku Musave yubatse impande y'urusengero rwa katorika. Abanyeshure imbere yo kuja mw'ishure haraho babanza guca mu misa yo mu gatondo, bagaheza bakabona kubandanya ivyigwa.

Ishuri ry'umwaka wo kwimenyereza, ririmo udutebe, amameza, n'utundi dukinisho turi mu mabara menshi kugira bigisha abanyeshuri uko batandukanya amabara bakamenya no kuyasoma.

Ishure ry'ababikira ryitaho abana bagendana ubumuga baragerageza kubitwararika kuburyo ata mwana numwe yumva akumiriwe, ababikira baho baba bafise iyo ingabire yo kurera.

indome zintoki nizabantu bavukanye ubumuga bwo kutumva no kutavuga bakunda gukoresha kugera bashobore kuganira nabandi maze biborohere

Ubuzu bwa sugumwe bwubatse neza, bufise imiryango yuguruye iraba mu kibuga. Ku mabati hasize irangi ry'ibara ritukura, hejuru ikirere kirahindutse imvura igira igwe.

Amashure menshi y'intango afise amadirisha n'imiryango bisa n'umuhondo. Abanyeshure bari hanze gukina kandi imbere y'ikibuga hari utwatsi tuhateye, n'itwo abanyeshure bakunda kwicarako baganira.

Abana bari mu karuhuko, bariko barakina umwe wese uko avyumva, eka mbere bamwe bakina umupira birukanga, abandi nabo baja gusamara, abandi nabo bitambira nk'abatamba kwasakwasa.

Imbere y'urupangu rw'ishure Inyenyeri z'ejo, hari umuduga wera urimwo umuvyeyi azanye umwana kw'ishure. Abana bo kuri iryo shure ni inkerebutsi cane.

Amashure y'intango hamwe n'ayisumbuye afise ikigo kinini giteyemwo ibiti hamwe n'ivyamwa nk': imyembe , amapera, amavoka eka mbere hari n'umurima munini uteyenwo ibigori.

Mu cigwa c'Icongereza, hageze kwiga gusoma isaha, abanyeshure bashushanije amasaha atandukanye ku rupapuro, baraheza baza bararabirako, basoma imwe imwe.

Ishure ririmwo akabati kugaye kari mu mufuruka. Kuri ako kabati hamanitseko ikirangaminsi gitoyi. Impande ya ako kabati naho hari ikirepe batamwo ubucafu. Abanyeshure batabaguye ipapuro niho babishira.

Ishuri rishaje ririmwo intebe z'abanyeshuri, imeza Nini n'intebe zibiri za mwigisha, rifise amadirisha y'ivyuma asize irangi ry'ubururu rikaba rifise n'ikibaho kinini gikwira uruhome gwose.

ishuri rya Pahulo mweranda rifise amashuri meza ageretse kabiri, mu kibuga naho barategekanije ikibanza abana bakiniramwo, kandi hubatse neza n'ivyuma.

Ishuri ryiza rifise uruzitiro runini rusize irangi ryera ariko iryorangi rirashaje rufise n'imyugariro y'ivyuma isize irangi ry'ibara ritukura.

Mwaratumyeko Inama y'abavyeyi, ikaba iza kubera mw'ishure ry'umwaka w'umunani. Abanyeshure bavyiteguriye baba barapangaho intebe kugira bize koroha ko iyo nama igenda neza.

Ishure rigeretse kabiri rifise amabara yumuhondo nayurwatsi rubisi , ivyuma bihakikuje navyo bifise amabara y'ubururu nayatukura abanyeshure bokwiryoshure bariko barakina hanze kuko Ari umwanya wakaruhuko.

Utuzu twa sugumwe naho ari dukeyi ari tubiri gusa baheruka kudusiga amarangi meza bongera imbere y'aho bahatera agashugwe keza, uhaciye ntiwomenya ko ari utuzu twa sugumwe.

abanyeshuri bacerewe kw' ishuri babugaraniye inyuma y'uruziitiro nabo bahagaze baguma barabira muvyuma vyugo ruzitiro barabako atawobagirira ikigongwe abemerere ko binjira

Iyo hageze gutaha abanyeshuri bamwe barasohoka bakihuta gutaha abandi bakaja guhagarara mu kibuga bahetse amasakoshi yabo barindiriye abandi.

Kw' ishuri ryisumbuye ry'uburaro, i Matana aho abanyeshuri bafungurira, ku meza hubitse amasahani, amwe asa n'ubururu ayandi atukura, ayandi y'urwatsi rubisi, ayandi yera, Hariho n'igikombe kimwe.

Mu kibuga co kw'ishuri ryisumbuye iryo mwi Rohero hari abanyeshure batatu bahetse amasakoshi yabo bagira batahe, iryo shure ryubatse impande y'ikaburimbo.

Iy' abanyeshuri bariko barakor' isuku mu ishuri, babanza guhanagur 'ikaibaho bagasigaza urutonde rw'ivyigwa gusa, bagaheza bakavyur'intebe ,bagakubura ishuri ryose, bahejeje kurikubura bagaca bahakoropa

Ishure ryo mu Kinindo risize irangi ryera ku mpome rikaba rifise ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo. Imbere y'iryo shure hateye udushurwe twiza rwose hamwe n'utwatsi tutotahaye.

ikibuga kinini cane kirimwo imodoka zihahagaze niyindi modoka yiraburirikirarengana iciye impande y'ibendera ikikey kuca uburundi ku ruhande rwo haruguru hari ikibuga c'umupira w'amaguru

Ishuri ryisumbuye rifsi ikibuga kinini cane hagati mw'ico kibuga hari ibendera ry'igihugu c'uburundi hirya no hino hateye ibiti binini cane imbere y'ishuri ry'umuyobozi na ho hahagaze imodoka.

Kigeme yambaye ikanzu y'ubururu ariko aca mu kibuga c'umupira w'amaboko agiye gusenga kuko ari iyo nzira ya hafi, hirya yico kibuga hari imiduga myinshi.

Ishuri rifise umwigisha w'umupfasoni mwiza afise n'imishatsi myiza. Iyo ariko arasigurira abanyeshuri, bamwe baramukurikira, abandi bakishinga kumutamarira, bikanka ko bakurikirana ivyigwa.

Mw'ishuri ry'umwaka w'umunani, ni ho bariko barigira amategeko y'ibarabara, ku bantu biga gutwara imodoka canke ipiki piki. Ayo mategeko bisaba ko umuntu wese atangura kuja mu ibarabara aba ayazi.

ishuri ryuguruye ku ruhome risize irangi irisa n'umuhondo hamwe n'iry'ubururu n'ibyirabura indani mu ishuri hari abanyeshuri babiri bicayeyo barindiriye ko abandi bava mu karuhuko

Ishura i kaminuza agitiriwe mandera ryubatse neza rikaba rigeretse rimwe hagati mu kibuga hari amabendera atatu agumahungabana hari n'utwatsi twiza duteyemo n'amashurwe.

Ishure ryisumbuye ry'ibubanza rigeretse kabiri inkengi z'iyo shuri zisiziranga igera amadirisha n'imiryango na byo bisiziranga iry'ubururu imbere y'amashuri hari umukobwa arikararengana.

Umwanya wo gutaha urageze. Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye rya Mikaheri Mweranda, bafashe amasakoshi y'abo, bariko barataha. Bamwe baja guhitana batoyi b'abo biga mu mashuri y'intango.

Ishuri ryuguruye rifise umuryango usize irangi ry'ibara ritukura. Indani mw' ishuri nta banyeshuri bariyo kuko ari umwanya w'akaruhuko. Ku ruhome mw'iryo shuri hamanitse ikirangaminsi barabirako itariki.

Ishuri ryigisha gushona ririmwo imashini zitandatu zo gushona ariko abariko baravyiga ni batatu gusa harimwo n'amameza ,ntebe n'ibitambara bigirako gushona.

kwibarabara impande y'uruzitiro rw'ishure hari icapa cerekana ko ari ishuri ryisumbuye rya gabuliyeli mweranda abahiga na abana bo mu mashure y'intango reka mbere nayisumbuye

Ishuri ry'umwaka wa gatatu w'intango rifise umuryango n'amadirisha bisize irangi ryera rikagira n'inkingi zifise irangi ry'ubururu. Imbere y'iryo shure hari intebe y'abanyeshure iteretse hanze.

Mw'ishuri ry'umwaka w'icenda ku kibaho handitse urutonde rw'ingene bazogenda barakora ibibazo uhereye ku wa gatanu itariko icumi na zitatu z'ukwezi kwa gatatu gushika ku wa kabiri itariko imirongo ibinyu na zini z'ukwezi kwa gatatu ibihumba bibiri na mirongo ibintu na gatandatu.

Kanyange ni umufaso ni yigisha mu mwaka w'icenda iyo ariko arigisha, arakunda abanyeshuri bamukurikirana, ntibamugore . Benshi muri bo baramaze kumenya ivyo akunda bakabikurikiza.

Ishure rifise ubuzu bwa sugumwe, ubwabakobwa burabe ku ruhande rwo haruguru, ubwo abahungu na bwo bukaraba ku ruhande rwo hepfo, imbere yabwo har’amabombo menshi ni ho bakarabira.

Ishure ririmwo udutebe, amameza, abigisha babiri, hamwe n' amamashini nyabwonko menshi, bashaka gupima barabe ko akora kuko ari mashasha bahawe nk' ingabire.

Uva mw' irembo uja ahari amashuri, ubanza kuduga ingazi nyinshi. Izo ngazi zikikujwe n'ivyuma bisize irangi ry'ibara ritukura. Imbere y'amashuri hari utwatsi twiza.

Amashuri menshi cane atonze ku murongo, no ku ruhande rwo hepfo, ayandi akitse, hari n'ikibuga kinini rwose abanyeshuri bakiniramwo, iyo hageze umwanya w'akaruhuko.

Ishure rinini cane rigeretse kabiri, n'ayandi mashure asanzwe ari ku ruhande. Imbere y'ayo mashure hari ibiti bibiri birebire rwose, hari n'ibendera mu kibuga ririko rirahungabana.

Abanyeshure batatu babakobwa bicaye inyuma yishure hejuru kumusenyi. Bariko baraganira bagananirira impande y'umurima w'ishure bavugana ivyo batoye mukibazo.

Ku kibuga c'ishuri ca pahuro Mweranda, hari umugabo ahahagaze yifashe neza, hiryayaho hari umubikira ariko ava mu ishuri kuko ari hasanzwe yigisha aheje kugara agiye mu karuhuko.

Ikigo c'ishure kirimwo amashure menshi cane, hagati mu kibuga hari ihiti kirekire cane co kuhashariza, hari n'utundi dushugwe ku ruhande. Vyose bituma ishure riberwa.

Abanyeshuri bari mw' ihiganwa ribahuza n' ayandi mashure, bicaye imbere, bariko barababaza ibibazo bitandukanye, hari n' abantu benshi baje kurorera kugira bamenye abatsinda abaribo .

Ishure ryiza rigeretse kabiri rifise amashure y'ivyuma asize irangi ryera hakaba hariko n'ibiyo ,inyuma y'iryo shure hari ivyatsi vyinshi cane ntibigera bibuka kubikata.

Kugira ushikire ibiro vy'umuyobozi uraduga ingazi zitatu, ugaca imbere y'ishure ry'umwaka w'umunani ukabona gushika aho umuyobozi akorera. Benshi baramutinya, ntiwapfa kwinjirayo.

Abanyeshuri benshi cane batonze umurongo imbere y'amashuri yabo, bamwe hasi abandi hejuru bariko bafate amasanamu yo kugira abagaragazi ishuri ryabo.

Ishure ririmwo intebe zikeyi kubera abanyeshure bari bazikuyeyo bazitwara hanze igihe haba inama, amadirisha y'iryo shuri aruguruye kandi amwe yaramenetse.

Ikigo c'ishuri kirimwo imidugu itandukanye ihahagaze n'uwundi uriko uraza, hari n'abantu bariko bararengana, abo bantu bose nabaje gutora abana babo kw'ishuri kuko amasaha yo gutaha ageze.

Ishure ry'uburaro ryo mw'Irohero baheruka gusiga amarangi mashasha ayo mashure kandi ivyuma bihakikuje nivyo abanyeshure banikirako inpuzu. Mu kibuga hateye amashugwe menshi asa neza.

Iyo abanyeshuri biga basubirayo ababa kure ntibarinda gutaha muhira kugira ntibacererwe mw'ishuri, ahubwo barondera inzu z'uburiro ziri hafi y'ishuri bagafungura, bagaheza bagasubira mw'ishuri.

Umunyeshuri yibagiye isakoshi yiwe irimwo amakaye imbere yishure kubera ubusamazi yigiriye gukina nabandi bana baca bava gukina bataha nawe aca aribagira isakoshi yiwe.

Abakobwa babiri bafis' ibitabo n' impapuro mu ntoke, bariko bajakwinjira mu kigo c' ishure ry' isumbuye rya Mutima Mweranda, ico kigo kikab' ari kinini gifis' amashure meza kandi giteyemwo n' imyembe myinshi.

Ku kibaho handitse ikibazo c'Ikirundi : Insomerwa: "Imura : Ngendakumana na Mpundu bararyamye ", hamwe no gucagagura: " Umukwe, Inyoni, Indobo ".

kw’ishuri ritoya ry'umwami ,abavyeyi baje gutora abana babo kukw’amasaha yo kutaha ageze, bamwe baje n'imiduga abandi baza n ‘ amaguru abandi bafis’imitaka kugira bafuk’abana kubera har’izuba ryinshi.

Igenekerezo rya mirongo ibiri na kane, z'ukwezi bwa gatatu, ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, niho hakozwe ikibazo c'igiswahiri, mu mwaka w'umunani. Abanyeshuri benshi, vyabananiye.

Ishuri ririmwe intewe n'akabati rikaba rifise mumuryango wandikishijeko n'ingwa use niki iyo camenetse iryo shuri ni ryo baza gutoreramwo abajenama bakomine.

Kw'ishure ryo mu Ngagara y'indwi hari abanyeshure babiri bashitse bacarewe, bariko biyumvira ingene baza guhenda mwigisha. Ku kibuga kw'iryo shure, hari utwatsi twiza hakaba hateye n'amashurwe.

Ikigo kirimwo amamashini yo gushona hariyo n'abafasoni batatu bariko barashona impunzu zitandukanye hari abandi bagiye mu karuhuko baza kugaruka inyuma ya sasita.

Amashure menshi asize amarangi atandukanye kumpome, amaja hasi asize irangi ryubururru amaja hejuru asize irangi ryera. Mukibuga hateyemwo ibiti hari n'utwatsi dusa nuturiko turuma.

Umuyobozi w'ishuri ariko agirisha inama abanyeshuri ababwira inyifato bakwiye kugira kw'ishuri imisi yose, bagiriye inama mu kibuga basohoye intebe bose.

Ishure rifise ikibuga kinini cane giteyemwo nibiti bitandukanye, hariho n'ibendera hagati. Impande yiryo bendera harubucafu, ntasuku bahagirira.

Abanyeshure babiri bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Bwiza nibo bakunda kuzinduka baje kw'ishure iyo bashitse baraheza bakicara mu kibuga bakarindira ko abandi baza kugira baje mw'ishure gutangura ivyigwa.

abanyeshuri biga batahakure iyo hageze umwanya wo gutaha kugira bagaruke kwishuri bacabarondera inzu zuburiro ziri hafi y'ishuri akabariho baja kugira ntibacererwe kwishuri mu kugaruka

Ishure ryisumbuye ry'ikiyaga Tanganyika riragutse cane kandi rifise n'ikibuga kinini hagati mw'ico kibuga hateye ibiti binini binini bifise n'imizi yashoreye hejuru.

Hageze gutaha, abanyeshure baricaye mu kibuga, bamwe munsi y'igiti bicaye kw'ibuye, barindiriye yuko abavyeyi baza kubatora kugira batahe. Abandu abavyyeyui babo bamaze gushika, ariko abanyeshure ntibarava mw'ishure.

Ishure ryuguruye ririmwo intebe nitara ririko riraka, kumuryango namadirisha hasize irangi ryirabura, hagati kwidirisha no mumfuruka hari ibiyo vyamenetse.

ishuri ririmwo intebe nyinshi ziboneka kwari nshasha inyuma muri iryoshuri hari ikibaho kirekire cane kirik’urutonde gw'ivyigwa

Ku musi wa gatandatu ni ho habaye inama y'abavyeyi ko'ishura igisumbuye ryo mu kinindo iyo nama yari yitabiriwe n'abavyeyi benshi nk'uko umuyobozi yari yabihimirije.

Ishuri kaminuza rya Leta y'Uburundi mu Kamenge, hari amashuri yugaye, ayandi abiri aruguruye. Hari n'umunyeshure umwe ariko arasohoka ava mw'ishure. Mu kibuga caho hari amabendera abiri aguma ahungabana.

Akabati karimwo ibitabu n'impapuro bigerekeranye, n'intebe ziriko isakoshi, hamwe n'ibindi bishambara. Eka nta kintu na kimwe gipanze, wogira ni aho bashingura umwavu.

Abatsindiye isoko yo kubaka amashuri y'intango n' ayisumbuye y' i Kiremba, baje kuraba ko umuhinga muvy' inyubako bahaye ngo yubaka ayo mashure ariko ayubaka neza.

Abanyeshuri bo muri kaminuza hageze ko bakora ikibazo umwigisha arabahereze impapuro z'ikibazo mumwe, kandi baba bicaye umwe ku gatebe kiwe n'akameza kiwe nta wegerana n'uwundi.

Ibiti vyinshi cane bitonze imbere y'amashuri, kandi ibikinga ivyaye mu mashuri bisiza amabara atandukanye arimwo ayo ubururu ayirabura n'asa n'umuhondo.

Ikigo c' iterambere mu Burundi, cakoresheje inama abakozi baco, mu ntumbero yo kurabira hamwe ico bokora kugira bateze imbere igihugu. Vyari vyitabiriwe n'abakozi bose nta n'umwe yasivye.

Umuzungu ari kumwe n'abandi birabure babiri bariko bararaba icumakijejwe gupima imashini nyabwonkoko ikora neza bacumeka n'intsinga zitandukanye.

Abanyeshure bo muri Kaminuza yo bahejeje amashuri barategura umunsi wo gusoma igitabo bagatumira abantu hakaba hari n'abajejwe kumviriza uko basomye ico gitabo kugira abamenya amanota babaha.

Mu burundi hasigaye harishira hamwe rikora ibirato, kandi rigakora ibirato vyiza cane bikomeye vyabo ivyo abagabo canke ivyo abagore iryo shira hamwe ryamenyekanye, kubera ibikorwa bakora.

Gusudira n'umwuga ubangamira amaso cane, iyo uriko urabikora, bisaba kwambara ikintu kigukingira mu maso hose, kugira wirinde amasase ntatarukire mu maso.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza y'ubuhinga igitega bariko bariga ingene bakoresha ubuhinga bwo guhanahana ivyo bakora biciye mu mashini nyabwonko.

Ishuri kaminuza, ryakiriye abashitsi baza kurigendera, kugira barabe uko bakoresha ingabire y'ivyuma bari babahaye, hamwe n'amamashini, abo bashitsi bari benshi cane.

Abanyeshure bo muri kaminuza bahawe igikorwa batahana gukorera muhira, bagakorera mu mirwi y'abantu bane bane. Bamwe bamwe bose baca baja imbere gusigura uko babikoze.

Abanyeshuri biga kw'ishure rya kaminuza mu gisata co kubaka, iyo hageze ibikorwa vy'inyubako kw'ishure iwabo, ni bo batanga akarorero kugira bashire mu ngiro ivyo bize.

Ku munsi wa mbere, imbere y'uko akazi gatangura, habanza kuba inama kugira barabire hamwe uko indwi iheze iba yaragenze . Ivyo bashoboye gushikako n'ivyo batashitseko bamenye uko bakosora.

Umunyeshuri yambaye itaburiya y'ubururu n'agakofero ku mutwe kw'ubururu nyene, ariko ariga gukoresha imashini ijejwe gukata ivyuma, iyo mashini ikaba n'ishasha.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ryisumbuye mu kamenge bambaye itaburiya ry'ubururu , inkofero z'umuhondo hamwe n'ibirato bifuka hose. Bariko bariga uko bashobora guteranya intsinga kugira baronke umuyaga nkuba bashobore kwaca amatara.

Abanyeshuri biga mumwaka wa mbere wa kaminuza bo ko barakurikirana umugisha w'abo vyariko arigisha. Bamwe muri bo barasamara abundi bagakurikira bada kubise rukohe.

Icumba kirimwo ivyuma bitandukanye n'imashine nyabwonko ivyuma vyo gufata amajwi ivyuma vyo gufata amasanamu harimwo n'abantu batandukanye bubuhinga bakoresha ivyo vyuma.

Umugabo munini yambaye itaburiya y'ubururu, afise numutwe munini ariko agerageza gupfunga ivyuma vyimashini nini cane, iyo mashini akaba ari iyo babahaye mwishirahamwe iwabo.

Ishuri ryiza cane, rifise utwatsi dutotahaye, rifise n' uduti two gushariza ishuri duteye ku murongo, iryo shuri utuzu twasugumwe twaho ,wogira n' inzu zo kubamwo.

Ishirahamwe ry'abakenyezi dukomezanye risanzwe rikora ivyo gushona, n'iryo ryatsindiye isoko rya Reta ryo gushona ibitenge vy'umusi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi.

abaganga b'ibitungwa bagiye kugendera ahari iyororero ry'inka bambaye umwambaro wabigenewe nk'itaburiya n'ubufukamunwa bakajabarapimi imwe imwe baraba ko atakibazo ifise

Abanyeshure biga mu mwaka wa mbere muri kaminuza, bariko biga ibiharuro bijanye n'igwirirana ry'abantu. Mwigisha araja imbere akabereka amashusho atandukanye, agenda arabasigurira.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ryisumbuye rya Mutima Mweranda bari mu kibuga, bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko, rwabahuje hagati y'abo. Bamwe bambaye impuzu zitukura abandi bambaye izera.

Umigisha wo muri kaminuza ari imbere, ariko arasikurira abanyeshuri akoresheje uguhinga bwo kubereka amashusho abanyeshuri bamwe bariko baramukurikira abandi bako barasamara biyagaza mu mishatsi.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bariko barakora ikibazo c'icongereza umwe wese agira urupapuro imbere yiwe ruriko ikibazo nurwariko arakorerako. Umwigisha aguma azunguruka araba ko batiba.

Mariko agitangura kwiga ivyo gucapa wamenga nta hantu bizomushikana ariko ubu nivyo bimubeshejeho, aho ariko acapa abavyeyi babiri bateruye umwana wabo.